Orobare la kyɔŋ ane talakpoŋ, ka pɔge kpoŋ seɛ muŋkuri sɛgelaa are. Ka pɔge kaŋa seɛ wagyɛ poɔŋ a kɔrɔ a kõɔ yire a oroba kaa poɔ ennɛ booti poɔŋ.

Pɔge zeŋ la ne dakoglee. A mare vũũ kulpooti zeŋ kɔge omeŋa do o dogele la seleba a vũũ do a dɔɔle kaalakoglo ne raba kyɛ pɔnne soɔ a ŋmaara boma ka raba biŋ a kɔgoo.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

Dɔbɔ ba yoɔbo la a be be. Ka banuu a su yitaare, ka boŋyenaa a su o yoŋ toɔraa, ka banaare vɔɔle sapile kaa yi taarɛɛ ka ba zeŋ mara soola ka hama biŋ kɔge ba.

A dɔɔ vuunee la a maala sola a binne. O su la kparesɔglaa ka baateɛ meŋ kyɔŋe, a o doloŋ nu sɛŋ a lɛ. a o puoriŋ yie la be a o puoriŋ ka vaare meŋ a laaroo.

Bibiiri bayopoi la zeŋ dɛre zu, bamine sue kaayaa ŋmaara, bamine kaaya wogiri, bɔtɔre be la ba nimitɔɔreŋ, saga meŋ be la ba nimitɔɔreŋ ka ba zeŋ a kaara taare a laara. 13384

Bɛŋɛ ane mui ane nɔnyaga, gyɛlee, bɔɔdeɛ, vaare ane a zeɛre la a laŋ tare.

Pɔgebɔ banii la are kɔge taare. A nyɔge taare nuuri zɛge kaa do, ka bas u kpareboŋyenaa, a yɛre kɔkɔyɛremɛ boŋyenaa. Ka tabol biŋaa ba nimitɔɔreŋ, ka ba kaara kyɛ laara.